Eno ndaba loole erina by'etisse. Ekiyumba kino kya byuma, wansi waliwo omuddo, omuddoddo, eri waliyo obumuli n'obutiititi, eringa eri mu kisenyi naye eringa eyina by'etambuza. Ku ludda olulala oyinza oggiyita leerwe mm kw'etambulira kuba eraga nti eyina by'etisse ate etambulira ku luguudo lwayo naye nga ya kibaati, bw'ogiraba ya kibaati; bw'etyo bwe yakolebwa.

Wano waliwo bimuli byokka, bimuli bye biraga bingi era biraga bimulisizza binaatera okutundula n'ebirala nti enjuki tezinnagwako binyuma okulaba.

Ekifaananyi kiraga, bano bali mu lukiiko oba mu kusaba, bali mu kusaba, aba balinga abayina we batudde naye nga bali mu kizimbe munda abalala bali mu tulo abasinga obungi, omukyala omu ali wali ku mukono gwa ddyo n'omusajja ayambadde ebyambalo ebi bya bbululu balaga tebabiriiko otulo twabakutte dda, naye obutebe bwe batuddeko bunyirira n'ekizimbe mwe bali kiraga kikola ki kinyirira wansi, abalala bagoberera ebigenda mmaaso mu kizimbe munda.

Ekifaananyi kiraga omulimu gw'okuvuba. Abasajja bali mu lyato, bali babiri naye bavuba. Omulimu gw'okuvuba gwava dda mu Buganda, bali ku mazzi eryato liseeyeeya buli omu akutte enkasi amazzi gadda eri n'amazzi gadda eno, ono bw'asenda ag'eno n'oli n'asenda ag'eri. Batambula baseeyeeya baliko gye balaga ekiraga nti banaatera okusomoka we balaga ate mu ngeri endala kye baliko omulimu bakyagukolera ddala ogw'okuvuba ku mazzi, ennyanja eraga ate nga nneneko.